Ku kibuga c’umupira co kw’ishure, ntamwana numwe ahari. Abarezi batubwiye ko bose bari mu masomero bariko bariga, ariko ko satanu na nusu baza gusohoka bagakina umupira n’iyindi mikino itandukanye, inyuma yaho bakaja gufata amafunguro ya sasita, hanyuma bagataha.

Inzu zibiri ziri ahantu hamwe, hirya yaho hari ibiti, imbere y'urupangu hari ikibuga ari n'aho abanyagihugu bo mw'ako gace basanzwe bahurira iyo hari inama, kandi uyu musi musitanteri yabatumyeko ngo baze abaganirize ku migambi y'iterambere abafitiye muri uku kwa kane hamwe no mu kwezi gukurikira kwa gatanu.

Ishuri riri hafi y'ibarabara abana bamwe bari mw'ishure bariko bariga abandi basohotse abavyeyi babo bakaba basaba ubuyobozi bw'ikigo ko bwohiga ahandi hokwigira kubera haca imodoka, amamoto ndetse n'amakinga bishobora ku bagonga umwanya n'umwanya canke bigatuma basamara ntibige neza.

Ku kibaho hari udupapuro turiko bintu bitandukanye, akambere kanditseko bwimana, aka kabiri indogobwe, aka gatatu twagiramungu, aka kane umwete, aka gatanu kuryama, aka gatandatu majanja, ak'indwi inyabu, ak'umunani udukwavu.